Mazuwa anaya zvino konzereswa nezviro zvakasiyana-siyana pamweni kungave kumwa mvura yakasvipa kana kuti chikafu chetinorya chinenge chisina utano hwakakwana, chinokonzera zvirwere.

Zvirwere zvimweni zvaayo mazuwaano zvaakuda kutoningirwa ngemadhokodheya kwete kuningirwa ngemadziso uye vanotofanirwa kushandisa michini kuti vaziye muhlobo wechirwere.

Tine zvirwere zvakawanda mukati mwenyika mwedu zvimweni zvakone zvinobve mumvura isizi kuchena zvimweni zvakhona zvinobve mumhepo chaimwo zvimweni zvakhona zvinokonze kona kukonzereswa ngemhuka zvipuka zvakaita sentunga.

Izvi zvirwere zvimweni zvinogona kungobata ana adodori ega kwozoutawo zvimweni zvinobata antu akuru zvakangeinda tinosisirwa kuramba teienda koona madhokoteya kuti tioneke kuti atina zvirwere ere.

Mazuva anaya kwaane zvirwere zvakawanda mukati mwenyika yedu, zvimweni zvakona zvinobata ana adoodori zvimweni zvinobata antu akuru zveikonzerwa nezviro zvakasiyana siyana.

Kune zvimweni zvirwere zvisingakoni kuonekwa ngemadziso edu enyama, saka ngeiyi ndaa antu anosisirwa kupota eienda kuzvibhedhleya kuvhenekwa ngemichini iriyo.

Kune zvirwere kana hosha dzakawanda dzirikutenderera mukati mwenyika yedu nemuntaraunda yedu inonga iri ndaau ltinosisirwa kufunda pamusoro pehosha idzi kuti dzinodziirirwa sei .

Mazuwa anaya zvirwere zviriyo zvizhinji zvakhona azvingakoni kuoneka ngemadziso kuti uyu unorwara nechakati asi zvinotode madhokodheya anoshandise muchini inovheneka aone zviri mumwiri mweantu.

Zvirwere zvemazuwa anaya zvirikukonzereswa ngezviro zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvinokonzereswa nekufunganya kwakanyanyisa, wotoona wakuzotobatwa ngezvirwere.

Zvirwere mazuwaanaya zvirikuwanda maningi, zvimweni zvinongouya kubva ngemumbepo mweya watinofema unokone kunge utorine zvirwere, zvimweni zvinobve muchakafu chaicho chatinorya.

Kune zvirwere zvinobva kunyangwe nemuzvipuka zvinobhururuka zvakaita ingatei nthunga zvinozokonzera marariya . Hino ,tinosisirwa kuti tiende kuchibhedhlera topuwe mutombo.

Zvirwere zviri kutenderera mazuwa anaya zviri kukonzereswa ngezviro zvakasiyana siyana. Zvimweni zviri kutokonzereswa ngekusagadzikana kwepfungwa, pfungwa dzisizi kugadzikana zviyani umweni unopedzisira orwara.

Zvirwere eya zviriyo mukuwo wetinorarama uno, hino zvinotoda mundu wekuti azwe kuti miiri aizi kugwinya otorumba kuzvibhedhlera akwanise kurapwa nekudetserwa mukuwo uchiripo.

Zvirwere zvimweni azvirapiki zvekuti chingabva zvapera asi zvinodetsera ku zvinodetse mapirizi aanopuwa anodetsera kuti chirwere chakhona chimbodzakira.

Kune zvi rwere zvimweni zvinobata ana adodori hino ngeiyi ndaa ana mai anosisirwe kurambe eyi enda ne ana ku zvibhedhlera amboramba eyi onekwa neku ningirwa nge madhokodheya.

Zvirwere zviri kuwanda mazuwa anaya. Tikazvitarisa zvimweni zvakhona azvitorina mitombo inorapa, hino pamweni pakhona petinozwe mwiri yeirwadza ngatiende tikwanise kurapwa hosha.

Kune zvirwere zvakawanda zviri kudai kutenderera mukati mwenyika mwedu umwoo zvimweni zvinobve mumvura, zvimweni zvinobve mumbepo, zvimweni zvinobve muchikafu chaicho chatinorya.

Kune zvimweni zvirwere zvisingakoni kurapwa ngemitombo yedu yechiantu hino ngeiyi ndaa antu anokurudzirwe kuenda muzvibhehlera opuwe mutombo unorapa unoshanda.

Mazuva anaya kune hosha dzaka wanda dziri ku tenderera mukati mwe nyika yedu hino nge iyi ndaa muntu uno sisirwe kumbo pota eyi ende ko ningirwa kuti ana hosha ere mu mwiri mwake.

Muntu weshe pashi penyika ineyi, ntaraunda dzedu dzeshe unosisirwe kunge eikwanisa kuhanira kune zvinzvimbo dzinoitwa ngezveutano ngekuti utano hwakatikoshera muntaramo mwedu.

Munhu weshe anosisirwa kuhanira nzvimbo dzinoizwe ngezvehutano ngekuti kune anoreketa kuti akuna upfumi hunodarika zvako hwemuntu.

Zvibhedhlera zvawanda mukati menyika mwedu, izvi zvinotidetsera kuti muntu weshe aone kwekuenda kana arwara pashaye anoti ndakatama kwekuenda nekuti kuretu asi antu ahanire mukowo ngemukowo.

Muntu weshe unosisirwa kuhanira mvura yakachena izvo zvinodetsera kudziirira hosha dzakasiyana siyana dzangadai kuuye kubva mumvura yakasvipa.

Tinosisirwe kuti mukati mwemuzi mwedumwo kuti muntu unge weiziya kudai ngekunooneka zvibhedhlera ngekuti vinotibetsera kuti muntu weshe akwanise kuhanira munguwa dzekunge eirwara zviyani.

Ikodzero yemuntu weshe jngava ari mwana mudodori muntu mukuru majaha nendombi ana mbuya nana sekuru kuti ahanire mvura yakachena ngekuti mvura yakachena inodetsera pautano hwedu kuti hunake.

Kune andu anohamba eyibatsira andu ngezvikafu munguva inenge yaite nzara munedzimweni nyika kana kuti mune dzimweni nzvimbo andu anopiwa upfu nemurio zvinobetsera mundaramo.

Muntu weshe unosisirwe kuone nzvimbo yekugara yakanaka nemvura yakachena yekumwa zvinodetsera mukati mweutani kuti muntu agare ane utano hwakanaka.

Muntu weshe ane kodzero yekuhanira mvura yakachena ngekuti mvura yakachena ine hutano kumuntu weshe angava ari mwana mudoko kana antu akuru .

Muntu weshe une kodzero yekuti pfungwa dzake dziye dzakagadzikana hino neiyi ndaa ariyo anoshanda zvekuti anogara newe pashi vokurukura newe kusvika wakunzwa zvakanaka.

Mukati mwenyika mwedu mumabuyamwo muntu veshe unosisirwa kuone mvura yakachena hino, ngeindaa hurumende inoedza nepeshe painokona kuti muntu veshe aone mvura yakachena.

Muntu weshe mukati mwenyika kungave kumabuya kweduyo. Muntu weshe unosisirwe kunge echihanira kuone mvura yakachena ngekuti ndiyo inokuridzirwa pautano.

Mundu eshee anosisirwe kuhanyira kuve neutano wakanaka zvisinei ngekuti unobva kumbatso kune mari eree kana kuti akuna mundu weshe anosisirwe kuwana zvakafanana.

Kune amweni antu anogare mumabuya mwakanyanya kuende kure mwakanyanya kuita mumakanyi umwu mwokuti pamweni nyaya yokuti kuchibhedhlera kunosiswe kuenda atozivi kuti zviriyo.

Ngatiedze ngepeshe petinokona kuti mukati memizi mwedumo tirikumwa mvura yakachena, ngekuti tikamwa mvura yakasvipa zvinobangira zvirwere zvakasiyana-siyana mumwiri mwedu.

Muntu weshe munyika mwedumwo mukati mwentaraunda munosisirwe kuti muntu muntu weshe akwanise kuona mvura yakachena, ndosaka teizoona kune amweni antu anouya kotitsira migodhi kuti timwe mvura yakachena.

Kune zviro zvimweni zvinofanira kunge zveihanirwa ngemuntu weshe chakaita ngekudayi nemvura, mvura aifaniri kunetsa mumabuya mwedumwo, mvura nezvibhedhlera zvekuti antu arapiwe.

Tinosisirwe kubate hutano hwedu zvakanaka ngekuti tinosisirwe kugeze nyara tisati tarya chikafu uyezve kugeze nyara teibva kuchimbuzi tapedza kushandisa chimbuzi zviyani .

Muntu weshe unosisirwe kukoshese ndxondo dzake, kuti pfungwa dzioneke kuti dzakagadzikana ere, apana zvakawanda zvaari kufunga ere, ngekuti mukuzofungisisa umweni unokone kuzofunga zvisiri, izvo zvinokone kuzomuurayisa.

Muntu weshe unosisirwe kunge unendxondo, ndxondo dziripanzvimbo dzinenge dzeifunge zvakanaka dzisinganyanyi kufunisisa. Ngekuti ndxondo dzikafungisisa muntu umweni ungazogume mukuzviuraya.

Pfungwa dzedu dzino sisirwa kukoshewa maningi ngekuti pfungwa kana dzisizi kugadzikana pamweni pakona tinozo funga ne zvimweni zviro zvinozo tikwadza kana kuti zvinoto nyudza.

Ndxondo chiro chinode kukosheswa mukati mwendaramo dzedudzo ngekuti hayi kana ndxondo dzisizi kugadzikana zvakanaka neupenyu autihambiri zvakanaka.

Tikada kuningira kazhinji kakona nzvimbo ine zvibhedhlera panenge pane chikwangwari chinenge chiripo chinoratidza kuti zvibhedhlera Zviri kure zvakadini ngatizvitarise ngekuti zvinotidetsera mukuhamba.

Tinadzo nzvimbo dzinoitwe zvekudetsera antu, dzimweni dzakhona dzinodetsera ana, kumweni kwakhona kunotovhurwa neusiku, kubve mangwanani atei koobuda mangwani mangwanani, kuitire kuti muntu weshe akwanise kudetserwa chero nguwa.

Zvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko tinazvo mukati menyika mwedu izvo zvinoshandidzana kuti kana munhu abva kuchibhehlera chidoko unenge eienda kuchibhehlera chikuru uko kune michina yakawanda

Zvibhedhlera nezvipatara zvidoko nezvikuru zvakawanda mukati mwentharaunda dzedu dzimweni dzenguwa petinoone zvidoodoriko zvisina mishonga tinoende kuzvipatara zvikuru.

Zvigwehlera zvedu zvinokurudzira kuti muntu weshe aende zvisinei kuti mukadzi kana kuti murume ,muntu wakaremara here kana kuti ,muntu weshe unosisirwe kuenda kuzvigwehlera opora orapwa zvakafanana.

Tikada kutarisa kuningira mazuwa anaya ,kwaane zvimweni zvipatara zvisiri zvehurumendepi, zviri kudetsera antu mukuwo nemukuwo, kuti antu aone kurapwa, nguwa yakafanira.

Tikade kuningira mukati mwemabuya mwedumo kune zvimweni zvibhehleya kana kuti dzimweni ndau dzakatogadzirirwe kuite zvekuona ropa reantu kana muntu akaonekee unechirwere unofundiswa.

Kune zvimweni zvibhedhlera zvirimo kana kuti mukati mezvibhedhlera kune zvimweni zvikamuri Vine antu anoshanda kudetsera antu anenge einesekauofungwa dzawo kuti pfungwa dzawo dziite zvakanaka.

Tikaningira kazhinji kakona ko patinenge tasvikapo kana tiri munjira mune zvikwangwari zvirimo izvo zvinotodetsera pakuti zvibhedhlera zvinoonekwa kuri tikasike kuguma.

Tikaendae muzviibhelhera amweni anamukoti ane mwoyo wakanaka wokuti ukaenda ukasvika ukaabhuyira nyaya dzako dzinenge dzeinesa unokone kutobve wadetserwa wobve waane rufaro rwakanyanyisa.

Zvibhedhlera tinazvo, zvikuru nezvidoko, antu eshe anosisirwe kuenda. Kunyanya ana mai ayani anenge ane mimba, endai kuzvibhedhlera mwobarira iyoyo.

Kune amweni anthu kunyanya arume andakamboona amweni aitya kuenda kuzvibhedhlera ngekuti aitya kubaiwa. Hino anthuwo anoda anthu anoakurudzira kuti aende kunorapiwa.

Tinazvo zvibhedhlera mukati mwema buyamwo mu nharaunda mwetino gara zvibhedhlera izvozbo zvakaisirwa isusu kuti tizvi shandise pamwepo teizwa mwiri yeipanda ngatiende toozvishandisa

Zvibhedhlera zvedu tinazvo zvakawanda mukati mwenyika mwedu tinozvibonga izvozvo, hino zvibhedhlera izvi zvinosisirwa kunge zvine mushonga nguwa ngenguwa ndikona kuti tikwanise kubetsereka .

Tinobonga kakurutu kuhurumende yemwunyika mwedu iri kuedza ngepeshe peinokona kuti muntu weshe mwukati mwenyika yeshe akwanise kuhanira zvibhedhlera.

Muzvibhedhlera mwedu mune zvigaro zvakawanda zvekuti anthu anenge aperekedze murwere anogara murwere eibatsirwa mukati mbatso dzirimwo mukati mwezvipatara zveduzvo.

Tinode kubonga yaambo hurumende yedu yona ichikutiakira zvibhedhlera zvakawanda mukati mwenyika mwedu. Tinoibonga yaambo ngekuti zviri kutidetsera kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Tinode kubonga hurumende yemunyika mwedu, ngekutiakire zvibhedhlera zvakawanda kunyangwe nemumabuya mwedu mwaanewo zvibhedhlera zvekuti tiende korapiwa tiriyo.

Tinobonga yaambo ngezvibhedhlera zvetinazvo mukati munyika mwedumwo, ngokuti zvinotidetsera mukuwo ngemukuwo, apo kamwepo petinozwe kurwara kwemwiiri. Tinorumba kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvedu zvirimwo mundau dzakasiyana siyana kwona iyoyo kunositenderwa munhu weshe. Munhu weshe unosisirwe kuende kuchibhedhlera zvisinei ngekuti munhu mudoko ere kana munhu mukuru.

Tikada kuningire dzimweni dzenguwa, tinokone kutowona chipo chemwana achiri mudodori, kuti mwana uyu akakura unokone kuzotoyita dhokodheya, hino ngatimurudzire zvipo zveana edu mukanyi mwatinenge tirimwo, teyi aendesa kuchikora.

Antu anode kufundiswa maningi mairirano nezveutano nekuti amweni akona kunge eirwara asingaendi kuzvibhehlera hino antu anofane kufundiswe kuti arwara aende kuzvibhehlera.

Nyaya dzehutano idzi dzinosisirwa Kufundiswa antu eshe umwe naumwe anosisirwa neruzivo nezvekuuta nezvehutano zvirwere nehosha dzakasiyana siyana.

Haa tinobonga maningi vantu vanoshanda kune zvehutano ngekuti arikuramba eibudisa mutombo mukuwo ngemukuwo iyo inotidetsera mukati memwiri yedu kunyaradza marwadzo.

Tino tenda ana edu kuti mazuva anaya arikufundire zveku ite ma dhokoteya nana mukoti izvi zvino betsera nyika yedu kuti ana mukoti awande anokwanisa kubatsira antu muzvi bhedhlera.

Ana edu etinofundisa amweni akhonawo azokura ndivo anozonge avemuzvibhedhlera oitemadhokodheya nana mukokoti anozotidetsera mukati mwentarawunda dzedudzo.

Tinode kupe kubonga maningi, kune antu anoshanda kune zveutano, anachiremba, anamukoti, madhokodheya ,ari kutidetsera kugadzirwa kwemitombo minyuwani yechimanje-manje iriyo mazuwa anaya

Vantu vanohamba eifundisa antu ngezveutano mungave muri muzvibhehlera mwedu, muzvikora kana mukati mwe nharaunda kana munzvimbo dzinoungana anhu akawanda wanda muzvibhorani.

Kune antu anohamba eifundisa anhu nezvehutano munzvimbo dzakasiyana siyana pamweni pakona anonyanya kuenda panenge pane antu akasiyana antu akawanda kuti antu aone kudetsereka.

Muntu weshe anosisirwe kufundiswa nekuziya nezveutano kuitira kuti panoona hosha kana kuzwa muviri weipanda unoziya kwekuenda kunobhuya kana kwekuenda kunodetserwa.

Muntu weshe unosisirwe kunge eiziya nezveutano kuti zvirwere zvinokonzerwa nei uye zvakare kuti kana chirwere chamubata unosisirwe kudini munguwa yakafanira.

Kune vanhu varikuhamba veifundisa anhu nekupa vanhu chenjedzo maringe nezvirwere zvingadai zveitenderera mazuwa anaya uyezve kuti zvinokwanisa kudziiririka sei.

Mazuwa anaya kwanemutemo wekuti muntu weshe unosisirwa kunge achiziya ngezvezvirwere zvinotwnderera mukati mwenyika yedu uye achiziva kuti zvingakwanisa kurapika sei.

Tine zvi bhedhlera zvakawanda mukati mwenyika medu zvimeeni zvakona zvi bhedhlera zvidoko zvimweni zvikuru zvimweni inzvimbo dziyani dzekuti antu ano ningirwa ngazi kuona kuti aina chirwere cheshura matongo ere kana achiona chiripo otopuwe mutombo.

Tikaringire mukati mwezvibhehlera zvedu, mune zvikamuri zvakawanda zvakasiyana-siyana. Zvimweni ngezvearume zvimweni nezveakadzai, zvimweni nezve ana adodori zvimweni nezvanamai akazvitakura neanenge abara.

Mukati menyika yedu tine zvibhedhlera zvakawanda, zvibhedhlera izvi zvinenge zvina ana mukoti nemadhokodheya akafundira ngezvekurapa antu anokone basa rawo anoriziya.

Zvibhehlera zvedu tinazvo zvakawanda mukati mwenyika mwedu zvibhehlera izvi azviketi antu muntu weshe unorwara unosisirwe kuenda zvisinei kuti urimwana mudodori ere kana muntu mukuru.

Zvibhedhlera zvedu mazuva anawa zviro kuakawa nemhando yepadera dera zvekuti kana urimo zvirwere azvikwanisi kupinda zvinodetsera kuti zvirwere zvigare zviri kubanze zvisapinda mukatimwo.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu nemumweni kunotengeswa mapilizi kunodetserwa antu ngenyaya dzeutano kumweni kwakhona ngekunoningirwa ropa kuti ngazi yemuntu ichakanaka ere.

Tikapinde mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mutori nemubhedha yekuti tikwanise kudetserwa tiri panzvimbo yakasununguka yakahlamburuka ngatiende torapiwa.

Kazhinji kakona tinoone zvikwangwari patinenge tode ku kana padhuze nezvhibhedhleya zviyani izvi zvinotibetsera kuti tikasike kuguma tione kuti kunohambiwa sei.

Mukaningira kazhinji kakona panenge pane zvibhedhlera panenge pane zvikwangwari zvinenge zvakanyogwa zvinoratidza kuti pane chibhedhleya chiri padhuze zveyiratidza hee muhambo wasara kugume kuchibhedhlera.

Zvibhedhlera zvedu tinovimba kuti mukati mwenyika mwedu zvaguma kumatii eshe eshe, kunyazwi nemumabuya mwedu mwo zvaamwo zvibhedhlera kutibetsera kuti tive neutano hwakanaka.

Dei kuningira kazhinji kakona, panzvimbo ine zvibhedhlera kana kuti zvipatara, pane zvikwangwari zvinoiswepo. Ndizvo zvinotidetsera kuti tisarashika, tikasike kuona kuti apa pane chipatara.

Tinode kubonga hurumende yedu ngekuti irikuzama kuti zvibhedhlera zviwande mukati mwendaraunda dzeshe dzeshe munyika mwedhe kuti antu awane mukana wekuhanira zvibhedhlera.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvakawanda mukati menyika mwedumwo mumakanyi nemumabuya mwedumwo zvakawanda. Zvimweni zvachona zvinoda kuti titenge mutombo tabhuirwa ngemadhogodheya.

Pane michini inoshandiswa nemadhokoteya yakasiyana siyana imweni yakona inoshandiswa kana tomboti munhu aita njodzi zviyani eida kuningira kuti musoro wake amuna zvakuwara ere kana kuti mumwiri mwake.

Iriyo michini inoshandiswa nemadhokotera kuningira nekuvheneka zviri mukati angave Ari makodo akaguka kana kuti dziri nyama dzinorwadza ngatiende toningirwa.

Michini yakawanda muzvibhedhlera zvatinazvo imweni yakona inodetsera kuningira zvirwere zviri mukati memwiri kana tinazvo zviyani ngatiende toningirwa nemadhokodheya Nana mukoti.

Eh kuningira kune amweni anorware nezvirwere zveropa zvekuti ropa rinokone kunge reirumba maningi mukati memwiri mavo. Anosisirwe kuende koone madhokoteya anokwanisa kuadetsera ngekuti ridzakire.

Kune zvimichini zvinoshandiswa ngemadhokodheya zvimweni zvakhona zvinoshandiswe kuningira mukati mwemumwiri mweantu kuti amuna zvirwere zvinenge zvirimwo ere kana kuti amuna hosha ere.

Kune zvimuchini zviriyo mazuwa anaya zvinodetsera antu kunyanya ayani anenge akazvitakura kuti inoningira yovheneka mukati kuona kuti mwana urimo murumbwana ere kana kuti musikana.

Kune michini yakawanda inodetsera mukuite mushando wemadhokodheya imweni yakona inoshandiswa kunana mai vanenge vaine mimba kuningira kuti mwana waanaye mukomana ere kana kuti musikana.

Dzimweni dzenguwa amweni antu anohamba eirwara saka ngeiyi ndaa antu anosisirwe kupote imboende koone madhokodheya eimboningirwa nekuvhenekwa kuti amuna zvinorwadza ere mukati mwemwiri mwavo.

Khune imweni mithombo, inoizwe zvekhuiswa mumwiri medu, isiripi maphilizi, yakaite sejekiseni, rokhuti rinoitwa zvekubayirirwa rozoita zvokuphinda mumwiri mwedu.

Anamai ane mimba akazvitakura akaende kuzvibhedhleya kune imweni michini inoshandiswe pakuvheneka kuti uone kuti mwana uri mundani murumbwana ere kana kuti musikana.

Imweni michini iri mukati mwezvibhedhlera inoshandiswe kuvheneka zviro zvinenge zviri mukati mwemwiri zvakada kudai ngemundani kana musoro kana kuti makodo anenge agurika zviyani.

Mukati mezvibhedhlera medu mo, kune amweni antu anenge aneropa shomani, anengazi shoma mumwiri. Abodetserwe nezvimweni zvitambu zvinokwanisa kuvapa ropa kuvaisa mumwiri mawo, kana kuti amweni anenge asingachakhoni kudetsera zviyana.

Mukati mwezvibhedhlera mwedumwo kazhinji kakona tikaende korapiwa zvekuti tinombogara mukatimwo tinoone kuti munenge mune mibhedha inenge irimwo yekuti tiwate nekugara takasununguka.

Muzvibhedhlera mwedumwo imweni muchini inoshandiswa nemadhokodheya imweni yakona inoona ikapinda muzvibhedhlera zveirwara zviyani zvimweni zvacho zvinodetsera kuti ropa rihambe zvakanaka.

Mukati mezvibhedhlera medu mune michini yakawanda maningi nemadhokodheya pakuita mishando yawo imweni yakona yakaita zvitambi zvitambi inoiswa kana mumiromo kudetsera muntu pakufema.

Mukati mwezvibhedhlera mwedu mune zvimweni zvimbatso zviri mukati zvine michini yakasiyana siyana zvinodetsera mukurapwa kweantu zvinoshandiswsa ngemadhokodheya kuita mishando yavo.

Tinode kubonga maningi , madhokodheya naanamukoti ngekutigadzirira nekutinasirira zviro zvinotirerutsira muupona mukati mwendaramo. Mazuwa anaya jwaane zvimuchini zvinoningira kuone kuti muntu une mimba ere kana kuti aana.

Tikade kuningira, kune zvimweni zvibhedhlera zvinotoshanda zvinenge zvinemidziyo yekuone antu kuti haana zvirwere here nekuvheneka nekuningira kuti mumwiri mwavo muchakamira zvakanaka here.

Michini inoshandiswe nemadhokodheya irimwo mukati mwezvibhehlera, imweni yakhona mune zvikamuri kana kuti zvimhatso zviri mukati mwezvi nochengeterwa imwomwo.

Zvibhedhleramwo mune zvimbatso zvirimwo mukatimwo zvinochengeterwe michini yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya pakuita mishando yawo.

Tiinayo michini ingave midoko ,ingave mikuru, inoshandiswa ngemadhokodheya pakuite mishando yavo. Irimwo mukati mwezvibhedhera mwedumwo. Ngatiende tooningirwa .

Antu anoshande muzvibhedhlera azhinji akona madhokodheya nana mukoti anosisirwe kupfeka ngubo nemamasiki nedzimweni hembe dzinovharira maoko kuti asabatira utachiona.

Mukati mwezvibhedhlera mwedumwo kune antu anoende eirwara asisakoni kuhamba kana kuti anamai anenge eida koobereka ngekuchekwa kune zvimhatso zvaanoenda mukati mwezvi bhedhleramwo.

Tinode kubonga antu madhokodheya nanamazvikokota muchibhedhlera mwedumwo, ari kuite mushando wakakura maningi wekutigadzirira muchini yekuti zvireruke pakurapiwa kweantu.

Muzvibhedhlera mwedu zvizhinji zvakhona kunyanya zvipatara zvikurukuru zviyani zvine amweniwo mabandiko mukatimwo kunochengeterwe michini yakasiyana siyana.

Ana mai edu anepamiviri ukaende navo mukati mwezvibhedhlera zviyani eide kobara unoone anopuve mubhedha. Vokuti agare panzvimbo yakasununguka abarire panzvimbo yakanaka.

Anamai edu anenge ainemimba, anosisirwe kuti arambe eiende kuzvibhedhlera koonekwa kuti ana achiri akanaka here. Asi ana acho abarwa anosisirwe kuramba aiende koningirwa ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera mwo tinoone kuti kune zvikamuri zvakawanda Zvakasiyana siyana zvimweni zvinoende ana mai anode kubereka zvimweni zvinoende amweni anode kuita zvekuchekwa zvimweni zveine zvinana amai anenge atobereka.

Anamai edu anosisirwe kupe mwana mukaka, kuti mwana awane mukaka wakakwana, nekuti mumukaka wamai mune utano wakanyanya, wakanakira vana.

Mazuwa anaya kune ana arikurumbire kopinde muwanano kana kuti mumbatso kuenda kororwa otobara achiri ana adodori.

Ichi chibari chikumbiro chemene kunana baba edu anenge ane ana akadzi, nemadzimai anenge ayenda kobereka muzvibhehlera, tapota abateyiwo zvakanaka asanyanya kuita mushando inorema.

Ana mai edu akadzitakura ayani anosisirwa kurambe eyienda kuzvibhehlera arambe eyienda koonekwa kuti mwana uchakagara zvakanaka ere, apana chiri kunesa ere mundanimwo.

Tikaende muzvi bhedhlera mwedu tinoona kuti mune mibhedha inoshandisirwa varwere vaka siyana siyana vanenge veirwara nezvirwere zvaka siyana siyana pakuti varapwe vari panzvimbo dzakasununguka .

.zvishandiswa nemadhogodheya pakuite mishando yavo zvakawanda maningi. Zvimweni zvakona zvigero zvaanoshandisa kana eicheke antu anenge eida kubudiswa mwana zviyani, netsono dzekuzoso....

Zviriyo zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuite mishando yavo zvinovadetsera mukati mwemishando yavo. Zvimweni zvakhona zvakangoite zvisimbi zvavanoshandisa kunonga ndizvo zviro.

Kune zvimuchini zvidodori zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando yavo . Zvimweni zvakona zvinoshandiswe pakuona kuti ngazi yemunhu iri kuhambe zvakanaka ere aiisi kurumba ere.

Pane zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya mukati mwezvibhehlera mwo zvinodetsere pakuite mishando yawo yekurapa anhu zvinoadetsera maningi.

Kune zviro zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya , zvimweni zvakhona ngezvekuisa chipimo chemutimbo inofanira kushandiswa. Zvimweni zvachona zvinodetserwa patine teienda korapwa muzvibhedhleya, tichipuwe mitombo kwona iyoyo.

Mazuva yekare pakakura asharukwa edu kwaiya kusina zvibhedhlera. Tinotenda madhkodheya naanamukoti vakaona zvakakodzera kuti vatsvake zvimichini zvinovadetsera pakuite mishando yavo.

Tikade kuningira kunezvimweni zvirwere zviriyo mazuwanai zvekuti munhu unokona kuneseka ngekufema hino tinoda kubonga ngekuti zviriyo zvimweni zvimweni zvimuchini zvaanopuwa zvinomubatsira kuti afeme zvakanaka

Kune zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando yawo zvimweni zvakona zvakaite zvisimbi zvimweni zvakona zvinoshandiswe pakuningira ropa remuntu kuti arina chirwere here kana kuti rinacho.

Zviriyo zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti pakuite mishando yavo zvimweni zvakhona zvakaita inge zvisimbi nj asi zvinozovadetsera muzvibhehlera imwomwo.

Teide kuona kuti munhu unorema zvakadini zviriyo zvimuchini zvinoshandiswa kune zvaana afodori zvinoturukwe mudenga nezveantu akuru zvinoite ekutsika kuone kuti mwarema zvakadini.

Kune zvi muchini zvino shandiswa ne madhokodheya zvimweni zvakona zvinozwe kuti hana iri kurove zvakanaka ere zvekuti anobai ise munzeve chimweni chakona oise pano rovera hana ozwa kuti chiri kuita zvakanaka ere.

Dhokodheya anoshandisa zviro zvakasiyana siyana zvakawanda mukuita mishando yawo yehudhokodheya zvimweni zvakona zvongori zvisimbi asi zvisimbi zvako na izvozvo zvinovadetsera maningi mushando yawo.

Zvidziyo zvirimwo zvakawanda zvinoshandiswa ndaanamukoti nemadhokodheya pakuite mishando yawo. Zvimweni zvakhona zvinenge zvakaita unga zvisimbi asi ona ndiwo anenge eiziya mushandiro wazvo.

Zviro zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya ,kuitira kuti anhu aone kurapika. Zvimweni zvacho zvakafanana nemajekiseni, kuti rikabaiwa muntu rinenge rine mushonga werinosiya mumwiiri mwake.

Tikaende kuzvibhedhlera tinoona kuti kune zvimweni zvimuchini zvinoshandiswa ngemadhogodheya. Kune antu anenge eirwara zviyani eide kuzwa kuti hana yake ichiri kuchaya zvakanaka ere kana kuti zvashata.

Zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukoti zvakawanda maningi pakuti mishando yawo zvona zvinovadetsera kuti mishando yawo ireruke asarwadziwa nekuneseka mukati nemishando yawo.

Uuu mazuva anaya zviro zvachinjia igwinyiso remene eyangekuti kwane zvimichini zvadai kuwanda mukati mwezvibhedhlera mwedumwo. Tikaende muzvibhedhlera tinoningira toona kuti madhogodheya arikushandisa michini yakawanda.

Tikaone antu anenge akuwara kana kuti aguke makodo zviyani, paanoende kuzvibhedhlera kune zvimuchini zvinoshandiswa kuningira kuone kuti makodo akhona akagukira pari.

Muzvibhedhleramwo mune imweni michini inoshandiswa neanthu amweni anenge asingachakoni kuhamba ayani kana kuti asingachaon kana kuti anorarama neupofu.

Zviriyo zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti zvinoadetsera pakuite mishando yavo zvakadai ngezvigero zvavanoshandisa zvinovadetsera izvozvo.

Kune zviro zvimweni zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ngemadhokodheya. Zvimweni zvakafanana nazvinoona zviri mukat zvisingaoneki ngemadziso, pane zvimuchini zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuona.

Zvibhedhlera zvirimwo muntaraunda medu hurumende yakakona apapo ngekuti zvibhedhlera zvinorerusa zviro zvakawanda zvinoita kuti tirapiwe ngekukasira.

Mitombo yetinopuwe ngemadhokodheya imweni yakona panezvimuchini zvinotoshandiswa pakutotange kuona kuti chirwere chirikurwadza munhu ngechiri topuwe mutombo inoenderana nechirwere.

Kune zviro zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuite mushando wavo wechiudhokodheya ngatiende muzvibhedhlera tosangana naanamudhokoti akazvifundira.

Kune zviro zvakawanda maningi, zvinoshandiswa ngemadhokodheya mukubate mishando yawo mukati mezvibhedhlera mo. Kunezvimweni zvimichini zvidodori zvanoshandisa zvakayita ngati sezvigero.

Mitombo inouya ngenjira dzakasiyana-siyana. Dzimweni tinoite yekumwa, dzimweni tinoite ekudzora, dzimweni tinoite zvekubaiwa jekiseni ronairoro rinenge rine mutombo.

Eya ibaari gwinyiso remene-mene iroro, rekuti dzimweni hosha dzisingaonekwi ngemadziso, hino ngeiyi ndaa kune michini inoshandiswe kuningira ngekuona hosha dziri mumwiiri.

Ibaari gwinyiso remene iroro ngekuti muzvibhedhleya mwedu mwaane muchini yakawanda. Inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuita mushando yawo muzvibhedhlera mwo.

Eya gwinyiso iroro rekuti mazuva anawa zviro zvatichinjei Zviri kuita zveireruka mukati mezvibhedhlera medu mune zvimweni zvekushandisa pakuita madhokodheya.

Tikadai kuringira mishonga yedu yechizvino-zvino, tinoona kuti maphiritsi akhona ane maara akasiyana siyana. Amweni akhona anokone kunge echirapa chiro chimwe, asi angori nemaara akasiyana-siyana.

Iriyo mishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana imweni yakhona ingakorera kuzvipedza asi inodetsera antu kuti ararama zvirinani eipone mukati mekumwa mapirizi.

Tikaningira imweni mishonga yechimanje-manje, inogadzirwa kubva mumishonga yedu yechivanhu tikatarisa teu rinogadzire mishonga yakawanda inotibetsera mukati mwendaramo dzedu.

Tinoda kupa kutenda maningi kunana mukoti nemadhokodheya arikutigadzirira mushonga uriku shandiswa mazuvano wechizvino zvino uyo urikubatsira kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Dekuningira kwaanemapirizi akawanda mukati mezvibhedhlera kana mukati mwezvitoro zvetinotenga mapirizi ,mapirizi aya anoshandiswa kudetsera kurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvingadai zviri mumwiiri mwedu .

Kune zvimweni zvirwere zvakaite seshuramatongo. Zvakapedze antu mazuva ekarewo ngekutikwaiya kusina mishonga unokone kuzvipedza. Hino mazuvaano yaayo mishonga inopiwa anhu inoita kuti anhu ararame.

Ukaningira amweni anthu ekare, aibara ana akawandisa, ngekuti kwaiya kusina nzira dzakawanda dzekudziirira. Uye tikaningira mazuwa anaa, kwaane mitombo yakawanda yekudziirira.

Toda kubonga yaamho ana nyamukuta, madhogodheya nana mukoti varikutidetsera pakugadzirwa kwemishonga yechizvino zvino iri kudetsera kurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Tikaningira ana adodori zviyani paanozwe gotsorwa akaendewa nawo kuzvibhedhlera anopuwa umweni mutombo unenge uri muzvibhodhleya wekuti anopota eimwa unotodetsera otopona.

Mishonga yedu yechimanje-manje kana kuti iri kugadzirwa mazuva anaya zvinode kubonga. Ngekuti irikushanda yaamho, iri kuderedza zvimweni zvirwere nekudzikamisa zvimweni kuti antu akawanise kurarama.

Mishonga yedu yechi manje manje yakati nakira maningi mukuwo nge mukuwo ngekuti ino rapa hosha dzeshe dzingadai dzeyi tenderera imweni yakona inoti detsera kuti tikwanisa kurarama teimwa mitombo yoyo.

Kune zvimweni zvirwere zvisingakoni kurapwa nemishonga yechianhu. Hino ngeiyi ndaa maa anamukoti akaona zvakanaka kuuye neimweni mishonga, yechizvino-zvino ,inorape zvirwere zvakawanda.

Tinode kubonga maningi akaparira chirongwa chekugadzirwa kwemitombo iriyo mazuwa anaya ngekuti mitombo iyi iri kubetsera antu mukurarama azhinji akona arikurarama eimwe mapirizi

Mitombo yedu yamazuva anaya, tinode kubonga maningi ngekuti inobetsera maningi mukati mweutano hwedu. Zvinotiitira zvakanaka mukuvo ngemukuvo nekuti petinoitora mitombo iyi tikaimwa ngazi dzinotomira.

Mitombo yedu yemazuvano aya, imweni yakona inenge iri muzvibhodhleyaa, angange ari mapirizi kana kuti imweni mishonga yekuita zvekumwaa, inotidetsera mukari mwemwiiri mwedu kurapa hosha dzakasiyana- siyana

Inini mitombo yedu yechiantu aizonasi kuona zvinooneka nemitombo yayo mazuwanaya ngokuti ineyi ukaenda kuchibhedhlera unonyatsovhenekwa wopuwa zvinoenderana nehosha yaunayo.

Nguwa yekaretu amweni antu akapera kufa neshura matongo ngekuti kwainga kusina mishonga inodzivirira vantu muchirwere ichocho hino mazuva ano kwane mapirizi anopuwa vantu kuti ararame.

Mishonga yedu yemazuwa anaya imweni yakona inenge iri muzvigaba imweni yakona inokona kuiswe muzvipepa tapiwe mitombo iyi tinosisa kuichengeta pakanaka pasingazvikirwi neana.

Michina yona iyoyo wechizvino zvino yakanaka maningi ngekuti inotidetsera ngekuti unopiwa veinyaso ziva kuti unozwa pakati wopiwa mutombo unoenderana nezvaynenge weizwa apapo pamukuwo wakona ona uwowo.

Mitombo yedu yemazuwa anaya yakanaka ngekuti inobate-bate mwiri weshe kubva kumusoro kuatei kobate tsoka, hino petinozwe mwiri yeipanda ngatiende topuwe mutombo mukati mwezvibhehlera zvedu zviri mukati mwemabuya mwedumwo.

Mitombo yedu yechizvino zvino iyo yakanaka inotidetsera ngekuti mizhinji yakona inogadzirwa mushure mekunge maonekwa zvirwere inogadzirwa inoenderana nechirwere chinenge chiriyo.

Mitombo yedu yechimanje manje kana kuti yemazuwa anaya irikutidetsera zvakanyanya hino ngeiyi ndaa zvainoshanda kudai inosisirwe kuchengeterwe panzvimbo dzakanaka dzisingagumirwi neana.

Tinobonga yambo kune madhokoteya nana nyamukuta nana mukoti arikuisa pfungwa panzvimbo imwe iedetsere kugadzira mitombo ingadai kuti detsera mukati memwiri yedu.

Tinoda kubonga vari kugadzira mitombo yedu yechimanje manje iyi iri kushanda yambo kune antu azhinji amweni akutorarama nemitombo iyoyo zvekuti akaitama anotofa.

Tinobonga yaampho varikutidetsera kugadzira mitombo yemazuwa anaya ngekuti mitombo iyi iri kushanda irikurapa maningi ukatoenda werwara unokotoke kumphatso watobora.

Mitombo yedu yechimanje manje iyi yakanakira kuti inobata zveshe mwiri weshe angave Ari madziso anorwadza kuti misoro unopanda iriyo mitombo inorapa.

Tinoda kubonga antu anoshanda muzvibhedhlera ngekuti Ari kubate mishando yakakura kuti detsera muzvirwere zvetingadai teizwa mukuwo ngemukuwo.

Mitombo yedu iyi yechimanje manje tinoidakarira maningi ngekuti inodetsera inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana patinozwa nyama dzeipanda mundani meirwadza ngatiende topuwa.

Tikade kuningire anthu ekaretu amweni akhona aibare ana akawanda asi tinode kubonga akauya nemishonga yechimanje manje yaayo yekudziirire mimba.

Mitombo yedu yemazuva anawa inodetsera zvakawanda uye inoshanda kurapa hosha dzakasiyana siyana dzinobatanidzira misoro mirenje nemundani.

Imweni mitombo yedu yechimanje manje inogadzirwa kubve kumitombo kana kuti miti yetinayo mwukati mwemizi mwedumwo, yakaita sana gawakawa inoshandiswa mitombo iyoyo.

Mitombo yechimanje-manje ndiyona yadzara mazuva anaya. Tikaende muchibhedhlera mweshe kunyazwi nemuzvitoro munotengeswe mitombo ndiyona yadzara.

Mitombo yedu yona yechi manje manje yetino puwa nge madhokofheya mukati me chibhedhleya medu tino sisirwe kushandisa kudai ngeku buirwa kwatinenge taizwa nge madhokodheya.

Mishonga iri kugadzirwa mazuva anaya iri kushanda kwemene. Tikaende kuzvibhedhlera tinopuve mitombo inoshanda yetinopuva ngemadhogodheya.

Mapilizi ari kugadzirwa mazuwa anaya anoshanda zviro zvakasiyana siyana eirapa zvirwere zvakasiyana siyana anogadzirwa ei akananga kuti aya anorapa chirwerw chakati nechakati.

Mitombo iyi imweni yetinoone muzvibhedhlera zvakasiyana siyana, inogadzirwa kunyika dzekubanze. Ndikona iyoyo kweinobva yobva yauya mukati mwenyika mwedu. Ndiyo yetinozoona muzvibhedhlera.

Mitombo yedu yechimanje-manje. Iri pakasiyana-siyana, uyezve inobate mizera yeshe kubva kune ana adodori achangobva kubarwa , atikurei , majaha nendombi, ana mai nana baba nana mbuya nana sekuru.

Tinoda kubonga vana mazvikokota madhokodheya emazuva anawa nekuti gadzirira mitombo iriyo mazuva anawa tinovabonga yambo nekuti arikubate mishando yakakura.

Mitombo yedu yetiri kugadzirirwa mazuwanaya irikugadzirwa nge antu anoziya zvaanoita ngekuti amweni akhona anotange aone chirwere ozogadzira mitombo inoenderana nechirwere.

Dee kuningire kumashure iyo anthu azhinji akapera kufa ngemukondombera ngeshuramatongo ngekuti kwaiya kusina mitombo yairapa hino mazuwaanya kwaane mitombo yekuti munthu unokone kurarama ane shuramatongo.

Mitombo yedu ye mazuva anaya imweni yakona inotoshanda tika ningire antu ayani asine musoro isizi kuita zvakanaka akapuwe mapirizi anombo dzikama zvomboite nane.

Mitombo yedu yechi manje manje iri kudai kugadzirwa nge njira zvakanaka zvine ungwaru mukati tinozvi bonga izvozvo ngekuti iri kuti detsera mukati mwe ndaramo yedu.

Mitombo iri kunyanya kushandiswa mazuwa anaya ndiyona iyoyo mitombo yechimanje manje irimwo mukati mwe zvibhedhlera mwedu ngatiishandise zvakanaka kudai ngekubhuyiwa kwezvinenge zvaizwa ngemadhokodheya.

Mitombo yedu yechimanje manje inorapa zviro zveshe zvirwere zvizhinji nhekuti chero mukondombera chaiwo ariyo mapilizi emukondombera ekuti muntu amwe asakasira kufa.

Mitombo yedu iyi yechimanje manje yakanakira pakutiakagadzirwa zveunyanzvi ngeantu akazvifundira anonasa kuzviziya zvemishonga inodiwa muantu.

Mitombo yedu irikugadzirwa mukati mwemazuva anaya, imweni yakhona irikugadzira mushure mekunge aona chirwere chinenge chiriyo mazuwao, vogadzira mutombo unoenderana nehoshayo.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inotidetsera maningi mukati mwekupona mwedumwo. Ngekuti hayi imweni yakona inonyaradza marwadzo, mwiiri dzeirwadza zviyani ukatomwa zvotopora.

Mazuva anaya kuri kugadzirwa maphirizi akasiyana siyana anorape zvirwere zvakasiyana siyana tikade kuningira mazuva anaya maphirizi arikuoneka anorape musoro, mundani nyama yeshe.

Amweni antu aiti akashandise mitombo yechivantu iyani, yaisanasa kuvaitira zvakanaka. Hino kwakazouye mitombo yechimanje-manje iyi iri kugadzirwa zvine unyanzvi, iri kushanda zvakanaka.

Tinoda kubonga antu arikutinasirire mitombo mazuva anaya. Antuwo anoda kubongwa yaamho ngekuti mitombo iyi irikutidetsera zvakanyanya mukati mehutano hwedu.

Mutombo yedu yechimanje manje inouya ngenjira dzakasiyana siyana. Dzimweni dzinenge dziri muzvibhohlera. Muzvibhohleyamwo umwomwo ndimo munenge mune mutombo yetinenge techizo shandisa.

Mitombo yedu iyi yechimanje manje yakazotange kugadzirwa ngekuti antu amweni akange opera kufa ngezvitenda zvakasiyana siyana hino mitombo iyi ikudetsera kurape antu.

Kune zvimweni zvirwere zvakaite yeshuramatongo. Zvakapere kuuraya antu makare-karewo. Hino ngeiyi ndaa madhogodheya akaonabzvakanaka kuti kuuye maphirizi anoita kuti antu ararame.

Mukati mezvi bhehlera mwedu kana kuti dzimweni ndau kune dzimweni ndau dzakato nasirirwa zvekuti andu awawo anofundisa andu neku besera andu anenge ane aine zvino anetsa obve iyoyo arerukirwa.

Mukati mwemwizi kunaanababa naanamai akaroorana, zvinokona kumborema. Hino anosisirwe kutsvake muntu waanogara naye pashi, omudetsera kugadzirisa ndaa dzingadai dzeinetsa pakati pavo.

Tinosisirwe kukoshese nxondo dzedu kuti dziye dzakadzikama mukuwo weshe ngekuti dzimweni dzenguwa nxondo dzikange dzisizi kudzikama ndipona amweni anozodzisungirira.

Muchinge manesana zviyani , kungave kurikuti ana baba naana mai mukati memhatso ,kunisisirwe kuenda kana kuzvibhedhleya, kune antu anogadzirise antu iyoyo ngatisagara kumhatso teichayana asi ngatiende toogadziriswa .

Muzvibhehlera mwedumwo mune antu anoshanda kubandiko rezvekuonekwa kwepfungwa kuti akagadzikana ere pfungwa. Antu anenge ane zvinoanesa zviyani anosisirwa kuendeyo.

Anthu azhinji aanyanyi kuzvibatikira zvirozvo zvekuti pfungwa dzakagadzikana zvakadini kubeni zviro izvozvo zvakakosha ngekuti qmweni akashayq wekubhiira nyaya dzao anogume mukuzviuraya.

Antu echikadzi anosisirwe kukurudzirwa kuti akoshese hutano hwavo kuti hutano hwavo hwakakosha hunodetsera nekuana wavanozobereka kuti wazowane utano hwakanaka.

Tinode kubonga kukurutu kuhurumende ngekuti irikuyedza nepeshe payinokona kudetsera amweni ana anogare mbatso dzekuti anotama ngekuti akashayikirwa nevabereki, amweni akona arikuendeswa muzvikora.

Vano sisirwe kubatikira amweni ana akorere kusheka amweni ana asinga nyasi kuwana mari asi akafanira ku abata zvakanaka ku abata zvaka enzana pane amweni anobve kune mare.

Kune amweni anamai anoti aita mimba zviyani anorashe ana mupato. Hino ana aya panotorwa anosisirwe kuchengetwa zvakanaka oendeswawo kuchikora kofunda.

Adoko amweni asina vabereki anode antu anowabatikira ngekuwachengeta. Tinawo ana akadai mukati mentaraunda dzetinogara, ngatiachengetewo.

Kune anamai amqeni zviyani , anoti kana ayite mimba anozvosvike oakubara mwana orasha. Hino ana awo anenga arashwa anosisirwe kuchengetedzwa ngekuti anofanira kurarama se amweni antu.

Ngatifundise ana edu kubata amweni ana zvakanaka asazotarisira amweni ana pashi ngekuti aanasi kuwana mare yakawanda ngatiafundise ana edu.

Ndaraunda dzeshe dzeshe dzatinogara kune amweni ana anogara Ari ega amweni ana anenge akafirwa nevabereki amweni anokona kunge akatizwa nevabereki ngativatore mukana wekuvavhengeta vanavo.

Muntu weshe unosisirwa kubatwa zvakafanana .Ngatisatarisira amweni ana pashi ,tinoda kutodzidziswa kunyazwi neana edu kuti asatarisira amweni ana anotama pashi.

Mukati mwentaraunda ngatifundei nekufundisa ana edu kubata amweni ana zvakanaka. Ngekuti amweni anokona kunge asinganyatsi kuwana kumbatso kwavo. Asi ngatiafundise kuti abate amweni zvakanaka.

Muntu weshe unosisirwe kudzibatikira nemwiri wake, ngekuti akasadzibatikira hakuna unouye kuzobatikira ngemwiri weumweni. Saka ngeiyi ndau muntu unopota eimboende koona vanamukoti kuona kuti utano huchakanaka here.

Muntu veshe unosisirwa nokukurudzirwa kurya michero. Ngekuti imwe michero yedu yatinayo mune hutano hwakanyanya. Tapedza tomwa mvura yakawanda zvinotibetsera maningi izvozvo.

Tiedze nepeshe petinokona kuti kamwepo teizwe mwiri yedu haisi kuita zvakanaka. Ngatiende kuzvibhedhlera toone madhogodheya atibetsere mukuvo uchiripo.

Dzimweni dzenguva tinosisirwe kumboende kuma dhokodheya tomboende koningirwa mwiri yedu omboichenesa omboi ningira eivheneka okwanisa kutibetsera mukati mendaramo.

Tinosisirwe kudzibatikira mwiri yedu kunyasii neye ana edu petinozwe miri isingaiti zvakanaka zviyani tinokurudzirwa kuti tiende muzvibhehlera ngekukasira kuti tikasire taonekwa hosha

Dzimweni dzenguva tinozwe kurwara teizwe mwiri dzeipanda zviyani tinosisirwe kuti tiende kuzvibhehlera toonekwa mukowo uchiripo tisagare kumbatso nechirwere.

Tinosisirwa kudzibatikira mwiri yedu ngekuti dzimweni dzemukuvo tinenge teiti kukuvara aa zvinokasira kupora. Asi tinosisirwa kuti tiende kuzvibhedhlera topuva mushonga tirapive tipore.

Imweni antu arikurwara mukati mwemuzimo asi arikukorere kuenda zvipatara kana kuti kuzvibhehlera ngekuti vanothe kubaiwa majekiseni ngatiakurudzire aeyende.

Twooishe unosisire kuzvibatikire mwiri wake nekubatikirawo amweni kunyazi ana ari adodori kuti akure ane utano hwakanaka asabatwa ngehosha neutachiwana hungadai hweitenderera.

Ana mai ayana anemimba kana kuti akadzitakura, anosisirwa kuramba eyienda kumadhokodheya kuzvibhedhlera kuti arambe eyiningirwa kuti mwana uchiri mupenyu ere kunozi kuzemeniwa.

Antu eshe anosisirwe kudzibatikira mwiri yawo kunyanya dzehutano ngekuti antu akasizvibatikira umweni anokona ukurwara eihamba ozotongomuka akafa.

Muntu weshe unosisirwe kuzvibatikira muiri wake kunyanya kunyaya dzehutano idzi ,antu ngaadzirire kana eyite zvaanenge ayita kuti asazobatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Tinosisirwe kuti muntu weshe angawe mwana mudori dori kana isusu acho akuru tirambe teiende kuzvibhedhlera kundoningirwa kuone kuti ngazi yedu ichakanaka here.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo yakasiyana siyana tinazvo mukati mwentharaunda dzedu kana mukati mwemadhorobha mwetinogaramwo izvo zvinotidetsera kuti tikone kuende kotenga mutombo mukuwo ngemukuwo.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mishonga, zvizhinji zvakonazvo zvinosisirwe kushanda pamwechete nezvibhedhlera zvedu nemadhokodheya nanamukoti ngekuti ndiwo anozotinyorera mushonga watinosisirwe kutenga.

Zvitoro zvedu zvinotengeswa mishonga yakasiyana siyana zvizhinji zvakona zvinenge zvine futi majekiseni ekubaira asi kazhinji majekiseni aya anobairwa kana nemadhokodheya kuti tione kubaiwa.

Zvitoro zvedu zvino tengesa mishonga yaka siyana siyana dzakadai kudzara zvakadai kuwanda mukati me nyika mwedu tinoti isusu tino sisirwe kuzvi shandisa mune zvakanaka nguva ne nguva apo patinenge teide mushonga.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo yakasiyana siyana tinofanira kuzvishandisa ngekuti zvinotengese mitombo inotidetsera mukati mwekupona kwedu petinenge teizwe mwiri isingaiti zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo mukati mwenyika mwedu zvakawanda zvinaa zvakakosha ngekuti zvinotidetsera kuti tisashaye mitombo munguwa yatinenge tarwadziwa kana munguwa yatinenge tawirwa ngedambudziko.

Zvitoro zvedu zvinoshandisa zvinotengese mitombo dzinosisirwe kudzishandisa zvakanyanya ngekuti zvakaiswa mumabuya mwedumwo kutidetsera kuti kamwe apo tazwe mwiri yeipanda toende kotenga mitombo.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana, mukati memizi kana kuti mumabuya mwedumwo. Inosisire kuzvishandisa zvinoungwaru ngekuti zvinotibetsera mukati mwekupona mwedumwo.

Nguwa zhinji dzetinoenda kotenga mishonga mukati mezvitoro zvinotengesa mishonga tinosisirwe kuzoenda mushure mekunge tanyarorerwa naana mukoti kuti kunoda mushonga wakati newakati.

zvitoro zvedu zvatiinazvo mukati memandaraunda dzedu ,zvinosisirwa kuti zvinge zvineantu anonasa kuziya ngezvemushonga, anokwanise kutidetsera patinenge taende iyoyo kuti tidetserwe

Kaxhinji kakonayo zvibhee zvitoro zvinotengese mutombo munosisirwe kunge mune muntu wakafundira ngezveudhokodheya unozoziye chipimo chemapilizi kana kuti mushonga unosisirwe kupuwe antu.

Zvitoro zvino zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana zvinovhura mangwanani atei kobuda mangwani mangwanani. Zvinodetsera kuti muntu chero nguwa yaarwara unokwanisa kuone mishonga.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo yakasiyana siyana tinosisirwa kuzvishandisa mukuwongemukuwo ngekuti zvinotidetsera kana teide mitombo zviyani kana taitama muzvibhehlera mwedu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mukati memuganga medumo azhinji achona anosisirwa kunge pane antu akafundira zvehudhokodheya anonasa kuziya nezvemushonga.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo kazhinji zvakona zvinoshandidzana nezvibhedhlera pakuti petinote mitombo imweni muzvibhedhlera tinoitenga muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Dzimweni dzenguva tikaende kuzvibhedhlera kune imweni mitombo yatinogone kusvika isisimo, zvino madhokodheya anotinyorera pasi mitombo inenge yeidiwa kuende kunotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Tinode kupa kutenda kuhurumende yedu irikuparura chirongwa kuti antu arapwe pachena, pajekerere, nekuhamba eifundisa antu kudai zvinoenderana neutano.

Antu veifundisa ngezveutano zvirwere uye kuti zvinodziirirwa nei tinosisirwe kuenda kuti tiende kunofundiswawo kuti tigare teiziya.

Ariyo antu muntaraunda medu, mumabuya kana kuti mumadhorobha anohamba eifundisa antu ngenyaya yezveutano. Kana paanenge eifundiswa ngatiende toofunda, tirekere kuparara.

Tinozwe amweni eifundiswa ngezveutano ngatisagara kumamizi kana kukorere kuenda. Ngatiende toofundiswa tigare teiziya kudai ngezvirwere zvingadai zviri mukati mwenyika mwedu.

Kune antu vanohamba mukati mwentaraunda dzakasiyana siyana muzvikora mwedu kana kuti panzvimbo dzinenge dzine misangano eifundisa antu zvinoenderana nezveutano hosha nezvirwere zviriyo mazuwanaya.

Tinoda kubonga hurumende yedu yakaona zvakakodzera kuti antu anosisirwe kufundiswa nezvehutano ngekuti ariyo antu angohamba eifundisa antu kuti weshe auye ane ruzivo.

Tinode kubonga hurumende yemunyika mwedu ngekuti irikuedza ngepeshe painokona napo kuti anamukoti nemadhokodheya ahambe mundaraunda dzedu einingira ropa revantu mahala pachena.

Ariyo antu, anohamba eifundisa antu. Amweni anoende muzvibhehlera ndomwanofundisa antu. Anonyanya kuenda paanoungana antu akawanda zviyana, ovafundisa zvinoenderana ngezve utano.

Tikaningire mundarawunda medu mo, kana kuti mukati menyika medu, kune antu amweni anokone kuhamba, eyidayidzira, eyitawura ngezvekudzidzisa anu ngezvewutano. Ngatiyayeye tizvisise.

Muntu vese unosisirwe kuzvibatikira nemwiri vake kunyaya dzehutano. Nekuti hutano hwakatikoshera mukati mwekurarama kwedu. Kunyazi nenhengo dziri pakafishika dzinosisirwe kuramba dzakagwinya.

Muntu weshe ungaa mukadzi kana kuti murume ,unosisirwa kunga ane utano hwakanaka mukati mwemiri wake, kunyazwi nemukati mwenhengo dziri pakafishika.

Tinosisirwe kubate mwiri yedu zvakanaka ngekuti kune zvimweni zvirwere zviriyo mazuwa anaya zvekuti unokone kungozwa kuti aa chironda chidodori asi mukuhamba kwenguwa unokona kuzotoita chironda chikuru wozoguma pakugurwa mukumbo kana kuti muoko.

Utano chiro chakakosha maningi zvekare tinosisa kuchikoshesa ngekuti kana utano hwakanaka nekushekerera unoswera weishekerera asi kahusina kunaka unoswera wakatsamwa.

Muntu weshe unofanira kukoshesa mwiri wake ngekuti muntu akararama ane utano usizi kunaka upenyu aunasi kunakidza unomurwadza ngekuti unenge une zviyaiyo mukuwo ngemukuwo.

Tinosisirwe kubatikira mwiri yedu zvakanyanyisa nguva nenguva. Kuti tikabatikira mwiri yedu zvinotibetsera kuti tisabatwa nechirwe zvakasiyana-siyana.

Sisirwe kubate nyama dzedu zvakanaka zvine utano pamweni penguwa petinoite zvetinoita tinosisirwe kukoshese kuti ntengo dzedu dziri panzvimbo yakafishika dzakagwinya ere kana dzisiszi toende kuchibhedhlera.

Tinosisirwa kukoshesa mwiri yedu ,ingava vari vana vadoodori zviyani vanosisirwe kumbopota veiendwa navo kumbonoona madhokodheya chero vakuru chaivo vanosisirwe kudaro.

Tikade kuringira arume amweni azhinji akazwa kurwara kazhinji kakurutu pakati penhengo dzakafushika pemuviri mwawo amwni akona anodhana kuenda kumadhokodheya..

Tinosisirwe kubate mwiri yedu zvakanaka kusanganisira kendengo dzemukati dziyani petinozwe kunge tane zvirwere. Ngatisagara mumbatso nazvo asi ngatiende kumadhokodheya topuwe mushonga nguwa ichipo.

Anamai ayana anenge abva kubara anosisirwe kubatikirwa zvakanaka. Kunyazwi neayani anenge achekwa, haafanirwi kuite mishando inorema.

Kune imweni mitombo yakato nasirirwa antu vanoite zveku rumba, kana kuti ano khaba bhora. Tika ningira kazhinji kachona panonga pechiitwa mitambo iyoyo, kune antu akazvifundira anenga atori nayo mitomboyo.

Mushonga mukuru unonyanya kushandiswa kana kuti uno kukurudzirwa kune anhu anoitezve kurumba kana zvekutambe bhora kumwe mvura yakawanda ngekuti paanonge eirumba payani unobude mvura yakawanda mumwiri.

Antu anotambe bhora kana kuti anoite zvemujaho dzimweni dzenguva anokone kana kudonda oguke kana makodo anosisirwe kuenda kana kuzvibhedhleya

Muntu weshe uno sisirwe kuti ambo pota eyi rumba kana kumbo tamba bhora zvinoita kuti zvipishe zvimweni zvirwere zvinenge zviri mu mwiri patinenge teyi rumba payani patinenge teyi manya manya.

Muntu wese uno sisirwe kumbo ite nguva yekumbo rumba kuti ambo pisha mafuta anenge ari mukati me mwiri wake angadai ku chengeta zvitenda zvaka wanda wanda ku mukira kurumba kana kuti kurumba zuva robira.

Anthu anoite zvemujaho kana kuti anotambe bhora ane zvimweni zvaanokurudzirwa kuzi aizwe, kupota eitwasanudza twasanudza mwiri yawo asati atamba kana kuti apedza kutamba.

Muntu veshe unosisirwe kumbopota eirumba-rumba zviyani. Ngekuti kunobetsera muviri yedu ngekuti petinojuvika teibuda mvura mumwiri momuntu zvinobetsera maningi.

Eya tinokurudzirwa kuti kana takuwara zviyani tiende kuzvhibhehlera tioone ana mukoti atipe mishonga inoenderana nepatinenge takuwarapo.

Kune antu ayani anoite zvekurumba zvemijaho kana kuti anotamba bhora azhinji akhona anosisirwe kumwe mvura yakawanda ndizvona zvinokurudzirwe ngemadhokodheya.

Mazuva anaya kune zvivhiti vhiti zvinoshandiswe nemadhokodheya mukubetsera kuone kuti zviro zvakadini mukati mwomuwiri medu eyishandisa magetsi nemadande mutande pavanenge veyite mushando.

Mazuwaanaa vantu varikushandisa madande mutande ona awawo arikushandiswa hee mukati mwezvibhedhlera mwedu arikurerutsa mishando yemadhokodheya nanamukoti mukati mwekurarama kwedu.

Mitombo yedu yechinyakare yakawanda maningi uyezveinoshanda mishando yakasiyana-siyana mukati memwiri medu pamweni inorapa masoro imweni mirenje madziso nzeve kunyazi nemazino.

Mitombo yedu inodetsera zvakawanda inokone kunyaradza amweni marwadzo yeideredza kana kudzasa zvimweni zvirwere zvinenge zveipanda mukati mwemwiri mwedu

Kune amweni andu wekuti akapiwe mushonga unokone kutanga kuwashandira asi akawanda akapuwa wechivanhu unokone kuwashandira saka ngawushandiswe kune awawo anowada.

Mitombo yedu yetinoshandisa mukati memukowo nemukuwo mukati memumabuya medumo inoshanda kurapa zvakasiyana siyana, imweni yakhona inotokuridzirwa ngekuti inoshanda maningi .

Mushonga yedu yekudhaya yaishandiswa neanhu asharuka edu. Imweni yakhona inodetsera zvakawanda-wanda, zvinosanganisira kudzinga nyoka kuti dzisaguma mudhuze nemuberere yemhatso. Dzinozwe munhuwi dzototiza.

Mishonga yedu yona iyi yechianhu iri pakasiyana-siyana. Imweni yakhona inoshandiswe mashakani, imweni yakhona nzinde imweni yakhona mapande kwakutochwanya-chwanya antu orya kwakutopona.

Mushonga irimwo mukati mwentaraunda dzedu tinosisirwe kuishandise Munezvakanaka hino pamweni pakhona panotoda imweni yakona inenge kuti itsvakwe neantu anonasa kuiziya nekukona kuigadzira.

Mishonga yatinayo mukati mwenharaunda dzino inotibatsira zvakawanda. Imweni yakhona yakagadzirwa naanhu, vamweni vakhona vakutoite zvekutoitengese mumisika.

Mitombo yedu yechinyakare inobata mishando yedu yakasiyana-siyana amweni anoti inodzinga nyoka pamuzi amweni anoti inorapa huku dzinenge dzine makotsorwa.

Tinayo mitombo yakasiyana -siyana mukati mwemizi mwedu inorapa zvirwere zvakasiyana unorape hosha dzakasiyana zvino mitombo iyi inoda kugadzirwa neanozvikona nekuti imweni yakona inouraya .

Mitombo yona iyoyo irimwo mukati memwizi medu yakawanda maningi uye inosisirwe kubatwe zvakanaka, ngekuishandisa nenjira kwayo ngekuti imweni yakhona inouraya.

Ndiyani waizviziya kuti mushani uchazotodetsera kurapa chirwere chekhovhidhi, ngekuti mumakanyi mwedumwwo taitoushandisa kutsvaira pabanze asi wakazotodetsera anhu akawanda.

Mishonga yedu, mitombo yetinayo mukati mwemizi yedu, tinokone kuishandisa zviro zvakasiyana-siyana pakurapa hosha dzakasiyana-siyana. Ngatiitore tiishandise zvineungwaru.

Mitombo yedu yechinyakare imweni yakhona yaizi ikatorwe mapande anonyikwa mumvura inotonthora kwechinguwa chakati rebei apedza obvisa oise muchikaba mvura iyani ndoyaanomwa yotodetsera.

Yedu ino iyoyo irimwo mumabuya mwedu iri pakasiyana siyana imweni inokaiwa mashakani imweni yakona kutsetse mapande imweni yakona kutse nzinde zveisiyana nekuti une pari panorwadza.

Mishonga yedu yechinyakare yakawanda, imweni yakhona inosanganisire matsangamidzi, anodetsere mukurapa mundani munenge meirwadza, kana kuti mundani munenge meitsuna-tsuna.

Kune zvimweni zvirwere zvekuti chero ukaenda kuchibhedhlera zvinokorera kubatwa asi ukaenda kopuwa mushonga wechivanhu unokonge kushanda hino apapo unotidetsera mushonga wechivanhu.

Kune imweni mishonga inokurudzirwa kuti antu atomwa mishonga iyona ye chi antu kunyanya amweni ayani ane zvirwere zvana bhipi inokurudzirwa yoyo mishonga yemu makanyi mwedu mwo ngekuti ino detsera zvakanyanya.

Mitombo yedu yechinyakare iyi, amweni akona aitore kana mapande, aanotsetsa mumbuti, omanyika mumvura, abudisa mvura muyani, oise muzvikaba mwaanochengetera, ozotora eimwa mukuwo ngemukuwo.

Mitombo yedu yechianhu yona iyoyo, inosisirwe kunge iripo teishandisa ngekuti kune zvimweni zvirwere zvinotode mitombo iyoyo yetinayo mukati mwemabuya edu.

Tinayo mishonga yatinayo mukati memizi metinogara. Imweni yakona inorapa magotsorwa, mundani, musoro nenyama dzakasiyana-siyana nezvirwere zvingadai zveitenderera mazuva anaya.

Kune imweni mitombo kana kuti mashakani emutsine , awawo anozwi anodetsera eguku, anozi anodetsera kuantu anenge chirwere chebhipii. Akamwa muto wakhona zvinodzikira.

Mitombo iyi yechinyakare irimo mumabuya mwedu, imweni yakhona inorapa kunyazwi nemhuka. Tikaringire teu riyani, gavakava rinodetsera pakurapa huku dzinenge dzine chikosoro.

Tinayo mishonga yaishandiswa neasharukwa edu mukati mwentaraunda. Inokwanisa kuti detsera mukati mekurarama kwedu inotidetsera pahutano hwakasiyana-siyana.

Tikade ku ningira tikaona imweni mu misika mwedu mwo irimwo mitombo inogadzirwa kubve ku mbiti nedzimweni mashango ano rapa zvaka siyana siyana.

Mitombo yatinayo mukati memizi medu inoshande zviro zvakawanda maningi kubva mukurapa misoro musoro yeipanda mundani kana tichinge takuvara zviyani.

Ana antu ekaretu asharuka ekudhaya aende kootsvaka mitombo mumakwenzi mumakwasha anga arimudhuze namwo mumaganga yawoyo.

Mitombo yedu iyi ,irimo mumabuya mwedu . Imweni yakhona antu asharukwa ekare kwedu vaita zvekutoihambira mumakwasha . Inenge iri mumakwasha ndimwona mwaaienda koitsvaka.

Mitombo yedu yechianhu inodetsera zvakanyanyisa mukati mekurarama kwedu nekuti inorapa zvirwere zvakasiyana siyana petinorwara ngatiishandise.

Mitombo yekaretu irimwo mukati mwemuzi mwedumwo inoshande mushando yakawanda imweni yakona inorape mhuka dzetinogara nadzo imweni yakona inorapa antu.

Imweni mishonga yatinomwa mukati mwemizi mwedu, kana kuti mumabuya mwedu. Inoizwe zvekutsenge mashakani, kana kuti kotse nzinde, kana kuti koende kokaya mapande anotibetsera.

Tinayo mishonga irimwo mukati mwentaraunda dzatinogara imweni yakhona ndiyo yaishandiswa neasharuka edu kudhayayo paairapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mishonga yedu yekaretu iyana hino imweni yakona yaibve mugwasha mukuri saka ngeimwe ndaa yaitsvakwa yakawanda youya yochengeterwa muzvikaba kana muzvipepa zvekuti panorwara munthu opuwa omwa.

Yona mitombo iyoyo yetinayo mukati memizi medu inode kunasirwa neantu anonasa kukona kunasira, ngekuti imweni yakona ikakorere kunasirwa zvakanaka, inokone kuuraya antu.

Tikade kutarisa mishonga yedu yaishandiswa neantu ekudhaya yaitidetsera maningi mukati mwendaramo dzedu imweni yakona yaitorapa kana maziso kana kuti mazino anorwadza.

Mitombo yedu yona iyoyo irimwo mukati mwemizi medu inoshanda mishando yakasiyana siyana imweni yakona inoitwe zvekuiswe pachoto yokwatiswa yozomwiwa kana kuti imweni inokone kutsengiwa yakadaro.

Mishonga yedu yona yechiantu ichiri kushanda nanhasi asi zvezvinoita manje inodw kuti ishandiswe neantu anokone kuigadzira ngokuti imweni yakona inokone kuuraya.

Pane mishonga yetinayo mukati memumaabuya mwedumo, tinosisirwe kuishandisa zvakanaka mukuwo ngemukuwo ngekuti inotidetsera kurapa hosha dzakasiyana-siyana mukati memwiri medu.

...ekaretu aiende mumagwasha kotsvake mitonga yakasiyana-siyana. Amweni aiite zvekutsa nzinde , amweni akhona aiite zvekukaya ari mashakani, zvaizodetsera mukati neutano.

Imweni mitombo yaishandiswa nevantu vekudhaya vaitora kana makwande kuenda kumbatso omanyika mumvura inotondora wozoita zvekumwa muto wakona piyani.

Mitombo yatinayo mumabuya mwedumwo inoshanda zviro zvakawanda. Imweni yakhona inotodzinge nyoka zvekuti mukaisima maitenderedza mhatso zviyani nyoka inotiza.

Tikade kuningira amweni anthu arikukorera kushandirwa ngemitombo yedu yechimanje manje hino antuwo anokurudzirwa kakurutu koshandisa mitombo yedu yechi antu.

Mitombo yechinyakare yaigwisa zvakanyanya nekuti tikada kutarisa amweni antu ekare akona aisanyanya kurwara rwara maningi aigara akagwinya mukuwo weshe

Mitombo yedu yechinyakare kana kuti yechiandu kune umweni unozi mushani wakazoshanda mazuva ayani akauya COVID wakadetsera maningi mushani waizonzi zumbani uyani.

Iih mitombo iyi yechiantu inotidetsera zvakanyanya ngekuti pamweni pakona tinokona kurwara pakati pehusiku tiri kumbatso iyi ndiyo inenge iri padhuze ndiyona yatinoshandisa.

Mitombo yedu iyi iri mumabuya medumo, inoshanda zviro zvakawanda kudetserwa pautano hwedu. Imweni yakhona inoitwe zvekumwiwa, imweni yakhona inoitwa zvokutsenga,

Izvi zvekushandise mitombo yekudhaya zvinodetsera amweni ngekuti amweni akhona arikurambwa ndiyo mitombo yechimanje manje iyi hino amweni arikutorambe eishandisa mitombo yekudhaya iyi.

Mitombo yedu iyi yechiantu kana kuti yechinyakare inoti detsera maningi ngekuti ngemukuwo mizhinji inenge iripo padhuze nesu zvekuti tikangi rwara tinokona kuishandisa.

Mitombo yechinyakare inoshanda zvakasiyana siyana amweni aitora mapande kutsetsa pamuti kudai womanyika mumvura inotondora ozomwa.

Mitombo irimwo mumandau dzedudzo, amweni mazuwa anaya akutoita zvekutoisima ngekuti akaona kuti inodetsera zvakawanda, yona yetiri mwetinogaramwo.

Tika tarisa mu mabuya mu makanyi mwedumwo tinawo ma tsangamidzi arimwo etino sima etino rima anodetsera pakuti mundani mei rwadza zviyani tika mamwa anopora.

Yona iyoyo mitombo yechiandu imweni yakona inoitwa zvekutsvakiwa mukati memakwasha kutsa nzinde kana kuti kugura mapande kana kuti kukaya mashizha.

Mitombo yetiinayo mumabuya mwedumwo inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni kutokaya wototsenga mashizha kana kuti wototsenga nzinde wotopora.

Mutombo yedu yechinyakare kana kuti yechiantu ichiri kushanda nanyamushi ngekuti amweni anokone kurwara oshaye mukana wekuende kuchibhedhlera.

Mazuva anaya amweni antu akuto tore imweni mitombo yai shandiswa karetu oyi sima padhuze nepa mbatso pawopo kuti azoi shandisa kana azorwara zviyani.

Tikaningire kune imweni misika zviyani kune imweni mitombo yechianhu inototengeswa. Imweni yakona inototengeswa naanambuya naanasekuru anonasa kuziya kuigadzira nemushandisirwe weinoizwa

Kune zvimweni zvirwere zvekuti chero ukaenda kumadhokodheya anokona kukorera kutadza kuzvibata ngekuti zvinenge zvichida mutombo yechiantu ndipo panozoshanda mutombo yemumabuya mwedu umu.